Dɔba bayi ane pɔge la are die kaŋa poɔ ka ba zaa kpɛlɛŋ toore nyɔbogi bompɔgre kyɛ ka a dɔɔ kaŋa mare baagekpoŋ a kyɛ ka kɔmpeta a biŋ dɔɔ kaŋ nimitɔɔreŋ k,o dr ganlee kaŋa a de a korɔ a dɔɔ na naŋ mare a baagekpoŋ na.

Noba mine la laŋ taa yaga yaga lɛ a zɔɔrɔ taa ba waaɛ yaga yaga lɛ a tuori taa a ŋmeɛrɛ taa ba mine su la kaayasɔglɔ ka ba mine su kaayazeere ka ba mine zɛgre ba nuuri ka ba mine meŋ a naŋ fereferɛ tara a zɔɔre zie.

Bondimaale die poɔŋ la ka pɔɡelee kaŋa are a seɛ kurwoɡi bonzeɛ a kyɛ su kparnuwoori meŋ bonsɔɡelaa kyɛ ka kɔpo ane felaawɛre a parepare tabul kaŋa nuuriŋ kyɛ ka o pɛɡele boma mine.

Pɔgbɔ bata la a tu sori kyɛnɛ kaa ba zaa mare biiri kaŋa tuo la talaa naŋ taa lige kaa kaŋa meŋ a tuo boɔraa kyɛ pɛgli kataweɛ kaŋa meŋ pɛgli la boɔraa naŋ e pelaa ka ba gɛrɛ te tuore dɔɔ kaŋ ka o meŋ tuo boɔraa a tuoro ba.

Pɔgebɔ mine bayi la a are kɔgetaaa kyaare taa, a pɔge kaŋa de la wegyɛ seɛ o seɛŋ kyɛ te o seɛ ka kaŋa meŋ a de o kpaŋkpane nyɔge nimmiri kyɛ de a kpaŋkpane kaŋa te o seɛ kyɛ ka kaayaa deɛle miri eŋɛ ba niŋeŋ noore meŋ be la ba niŋeŋ, noore ata ane nɔlee.

Pɔge nenkponi bayi ane bibiiri la a are k'a bibiiri poɔ kaŋa sobɔ naŋ su kpare pelaa ka o daa yi a de niŋe a de gaŋgaa ŋmeɛrɛ k'a kyɛlɛɛ na a pãã ŋmaa gyili a kaara lɛ a gaŋgaa naŋ ŋmeɛrɛ.

Filakiri la a ba ba a tɔŋ tutaa, mine waa la bonzeere ane sɔgelɔ lantaa a mine waa tevaare bomeɛle ane sɔgelɔ meŋ lantaa kyɛ k'a ba kyɔŋ tutaa yaga yaga yaga lɛ, teŋ-iriŋ iriŋ zaa filaki la

Die poɔ la ka nasapɔge ane pɔge kaŋa a zeŋ a kyaare tabolo, k'a bibilii yaga a ŋmaa gili ba ka ba a morɔ laare ane a bibiiri, a bibiiri su la kaaya tɛɛtɛɛ kyɛ a nasapɔge ne a pɔge eŋ su la kaayaa naŋ yitaa.

Bondirii koɔroo zie la a kyɛ daa poɔŋ kaa dɔɔ kaŋa su kpare woge kyɛ vɔgle zupile kyɛde pɛn a leŋ pɔŋ nyabogre ane o noɔre kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ su kpare nu wogre boŋsɔglɔ a tɔɔre nuuri bontɔɔre bonzeere a kyɛ tuŋ nɔɔtibɛrɛ a daara a boma.

Daa la are peɛle sori noɔre ka ba koɔrɔ boma kyɛ ka pɔgebɔ a kyɛnɛ a sori zu, a daa deme biŋee boma ba tabolo zu a koɔrɔ zeɛre boma; Kommie, sɛremaanee, kodu ane zama.

Yiri la a ŋmore le kw taaboori ɡyere zie zaa waayɛsɔɡelaa ɡuolee la biŋ a taaboori poɔ ka bonzeɛ meŋ pare a taaboori zu a nimitɔɔreŋ die ayi be la be are kyɛ ka a saluoni sɔɔ o zaa biŋbiŋbiŋ.

Toma mine zie la ka dɔbɔ a lantaa yaga yaga lɛ, ba yaga zaa kpɛlɛm toŋ na kuri gbɛ-wogiri kyɛ su kpare peɛle nu-meelɛ kyɛ ka bamine meŋ su kpare nu-ŋmaara kyɛ ka dɔɔ kaŋ su kpare sɔgelaa a go a toma zie.

Yɛre puoroo zie naŋ e kyoglokoloo kyɛɛ a taa dovori kpoŋ la ka nobɔ a ngmaagyile a koŋkobo zaa lɔɛ ata be la a dovore kpoŋ na poɔ ka poriserre lɔre meŋ be a be ka nobɔ paŋ aa gɔlle a zie zaa aa ngmaagyile a puoroo die.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

Lɔɛ sidaasiŋ poɔ ka lɔɛ be waa yaga yaga lɛɛ lɔɛ waa la boŋ duori a maŋ kyɔɔŋ tutaa kyɛ ka amine waa bonpeɛle amine waa boŋ zeree noba yaga yaga mine meŋ maŋ be la a noba poɔŋ kyɛ ka bamine yɔkyɛnɛ a goloo a zie zaa.

Dɔɔ kaŋ la a dɔɔ ɡyoɡyoleŋɡyo a kyuli bondoɔre kaŋ kyɛ pɛɡele bompelaa o nu poɔ a dɔɔ kaŋ meŋ arɛɛ dendeŋ a meŋ kyuli a are kaara pɔɡe meŋ be la a be a pɛɡele bie ane bibiiri banuu ka bayi are ka kaŋa su kaayare kyɛ ka kaŋa kuree yoŋ ka o seɛ kurdoɔr kyɛ ka a biiri bata meŋ zeŋ a kaara a dɔɔ tomɔ.

Nobɔ la a kya moɔ a kyɛnɛ dɔbɔ pɔɔbɔ ane bibiire a yɛre woore a gɛrɛ ba nimitooreŋ dɔbɔ mine arɛɛ be kaa dɔbɔ be puoriŋ ka yie a be a be nobɔ naŋ tu a kyɛnɛ gɛrɛ.

Dikpoŋkpoŋ kaŋ poɔ la ka daɡre ata biŋ a ɡɔle tabul kaŋa a zaa sonseesoɡa a dakoɡri taa la kuseme a kyɛ ka boma mine meŋ pare a tabul zuiŋ kyɛ ka buɡri meŋ a be a tabul puliŋ.

Bawabiiri la seɛrɛ bawaa ka ba zaa piri kyeemɛ a seɛ muŋkuri yaayi kyɛ leŋ pɛntɛɛtɛɛ ba seereŋ ne ba kpaŋkpama ne ba zuree a pɔɡe yiri kaŋa are peɛle la a be kyɛ ka ba pãã seɛrɛ a yiri davoro poɔ.

Dɔbɔ banaare la zɛle tapolii kaŋa dɔɔ kaŋa yi araa niŋeŋ a su kparedoɔ nuwogre kyɛ ka a dɔɔ kaŋa meŋ zeŋ lɔre poɔ ko meŋ su kparezeɛ lɔre waa la bonpelaa.

Daa poɔ la ka pɔɡebɔ bayi a are ka boma yaɡa a bebe ka ba are kɔɡe komie be la be sɛrmaatɛɛtɛɛ be la be zama beebe aŋkaare beebe moɡɡo meŋ ɡba be la a be.

Karendie poɔ la ka nasapɔge ane karembiiri a zeŋ dakogro zu neɛ kaŋa meŋ su la kparrezeɛ a gaa te are deŋdɔre noɔreŋ a o puoreŋ ka daŋkyinsɔglaa poɔ ka sɛgre a be a daŋkyineŋ.

Bɛŋ ane mui ane taaleɛ ne nɛne ane bɔɔdekyeenoo ne gyɛlee ane vaare ne gyɛnlee zaa la lantaa be talatɛrɛɛ tɛrɛɛ laayɛloŋ kaŋa poɔ.

Yiri nimitɔɔre la ka nasapɔɡe a su kparpelaa kyɛ eŋ nimikyaanesɔɡelɔ a are ka bibiiri bayoɔ a ŋmaaɡyili a kore taa a bibiiri bayi sue kparpeɛle kyɛ ka ba banaare meŋ a su kparzeɛ.

Teŋɛ kaŋ poɔ la ka noba bebe yaga yaga lɛ ka ba kpoŋ zie zaa kpɛlɛŋ su kpare bɛrɛbɛrɛ ɔɔre kparɛɛ kyɛ ka dɔɔ kaŋa a doŋ ba weɛ a su kparezeɛ ane kparenusɔglewogi o toŋ la turɔzɛ wogi a kyɛ a mare baage.

Zie kaŋa la ka noba pie a are, ba banii vɔgele la zupili peɛle kyɛ ka ba bayi kaŋa meŋ vɔgele zupili zeɛ ka kaŋa meŋ vɔgele zupili buluu kyɛ kyɛre ka bamine a are zie kaŋa dampuoriŋ kyɛ ka bamine be a die poɔ.

Nobɔ banuu la be die poɔ kaŋa eɛ porisi a are dendeŋ lere o nu kaŋa meŋ arɛɛ la a tēɛ o nu kyɛ ka tuta ba o lomboriŋ k'a dɔɔ kaŋ meŋ are a kyaare o su kpare pelaa pɔge meŋ beebe a zeŋ a kyaare kɔmpiita a dɔɔ kaŋa meŋ be ba kpaareŋ a zeŋ kyɛ ka tabol a biŋ ka kɔlbaare ane pepare pare o zu.

Dɔɔ kaŋ la zeŋ a su kaayɛsɔɡelɔ kyɛ pɛɡele kɔmpiita a kyɔɡerɔ ane o nuuri o nudoloŋ sɛŋ waayɛre lirɛɛ boma a ɡaa te kpɛ sola panɛl poɔ o nuɡɔɔ sɛŋ meŋ pɔɡebɔ boŋkoɔre la biŋ a be ɡɔle.

Gaadin kaŋ poɔ la ka dɔbɔ mine are a gyɔnɔ kõɔ a na ko a bombulo, a dɔbɔ waa la bata, ka ba zaa kpɛlɛm su kaaya yitaare kuri wogi ane kpare nuwogiri doɔre, kaŋa zaa kpɛlɛm maŋ de la zupili pɔge o zu kyɛ ka kõɔ a yire teɛrɛ a zie zaa.

Teŋɛ kaŋ poɔ la ka dɔbɔ ane pɔgebɔ la lantaa ɔnnɔ kõɔ, bamine pɛgele la orɔbare ka bamine pɛgele talaare wa ka ba ɔŋ a kõɔ a rɔbare mine waa la sɔgelɔ ka mine e buluu ka amine e bonzeere kyɛ ka ba mine meŋ taa talapeɛle ne a orɔba wogiri wogiri bondoɔre.

Dikpoŋ kpoŋ kaŋ poɔ la a veɛlɛ ka dakogiri a biŋ, dakogi kusime, kyɛ ka a tabol kaŋ meŋ biŋ a ba sonsogeleŋ ka boma a dɔgele dɔgele o kyɛ ka vuuni a uri a zie zaa kpɛlɛŋ.

Daa poɔ la ka pɔgebɔ mine be, kommie ane zoma ane kaarɔte ane gyɛnlee ane sɛremaanee zaa kpɛlɛŋ be la a daa poɔŋ, a daa pɔge kaŋ zeŋ la teŋɛ a de o nu a te dakogi kyɛ su kparoŋ buluu a eŋ kɔkɔlɛre a le zutalaa k'o waa zeɛ.

Nasaalba mine bata la be gaadin poɔ a sɛlɛ felaaware, dɔɔ bonyeni ane pɔgebɔ, a pɔge kaŋa sue kpare nu-meelɛ kyɛ ka kaŋ su kparoŋ naŋ taa nuuri, ba zaa bata seɛ torɔzare kyɛ k'a pɔge kaŋa naŋ be a sonsoolisogɔ a toore nɔɔteɛ pɔge o gbɛɛ, felaaware bɛrɛ mine meŋ bee a ba puoriŋ a ŋmaa gyili.

Teŋɛ kaŋa poɔ la ka lɔɛ a are kaŋa are la o yoŋ tɛgɛ k,a mine ayi a tuuro taa ka kaŋ waa bonsɔglaa ka kaŋ waa pelaa kyɛ ka lɔzeɛ kaŋ meŋ lɛ sigi te biŋ a pareŋ na ka yiri kaŋ meŋ are yikpoŋ kpoŋ kaŋ yiri waa la doɔ.

Nɔɔtekoɔre zie la ka a nɔɔteɛ mine waa ziiri ka a mine waa sɔɡelɔ a mine taa la yaare ka a waa ziiri ka a mine taa yaare ka a waa doɔre ka a mine yaare meŋ waa peɛle lɛ.

Teŋɛ kaŋa poɔ la ka nobɔ laŋ yaga yaga lɛ polisere a are golleŋ ba zaa polise kaŋ eŋ na nyoboge bonpɔgraa kyɛ eŋ nimikyaane a de kparesɔglaa kaŋa a su poɔ o kaayaa poɔ lɔɛ mine meŋ kaŋa kyɛ taa lɔpeɛle.

Teŋɛ kaŋa poɔ la ka bibiiri bayɔpoi a zeŋ dankyini kaŋ seɛŋ dare ba naŋ de kyeele a dankyini seɛŋ ka ba zeŋ a dare zu. Bɔtɔre biŋ la a bibiiri niŋeŋ ka oreba sɔgelaa kaŋa meŋ biŋ a be a ŋmɔgele

Dãã koɔroo zie la ka dɔɔ kaŋa are a pɛgle baage zeɛ a de kparoŋ bondoɔ a eŋ o kpankpaneŋ a kyɛ vɔgle zupili a eŋ nimikyaanesɔglɔ kyɛ k,a dãã boneŋne mine a biŋ kɔge o a waa bonzeere.

Pɔge la a tuo boma kyɛ pɛgele boŋkoɔre, amine o naŋ tuo e la nɔɔteɛ pɔlese, borase, fanfaŋ tɛɛtɛɛ, kãã tɛɛtɛɛ ane turaali tɛɛtɛɛ.

Baa poɔ la ka bibilii banaare sigi ka ba te ɔŋ kõɔ ba mine pɛgele la booti kuree ka bamine pɛgele boŋ-robare ba zaa kpɛlɛm banaare zuuni la a ɔnnɔ a kõɔ kaŋ vɔgele la zupili sɔgelaa kyɛ ka kaŋ toŋ kpare nu-wogiri k'o taa zupili.

Pɔge ane bibilii mine bayi la a pɛgrɛ kaayaa ba taa la orɔba bɛrɛ bɛrɛ mine ayi pɛgrɛ a kaayaa eŋnɛ a pɔge taa la zukɔɔlɔ kyɛ ka a pɔge ane a bibiiri zaa kpɛlɛŋ seɛ wagyɛ kaa yi taa a e bombulu.

Tomo kaŋ zie la ka dɔbɔ bata a are ka ba bayi a ti mansine kaŋ noɔre a vɔgle zupile peɛle kyɛ su kpare yaayi kaa waa zeere kyɛ ka bonyenaa a are a kaara ba a meŋ vɔgle zupile pelaa kyɛ meŋ su kaa zeere.

Nasapɔgbɔ bayoɔ la a kyɛnɛ ka ba zaa seɛ torɔzerii kyɛ pɛgli boma ba nuuri poɔ naŋ taa sɛgre kaŋa pɛgli la bon ba naŋ maŋ de a yele ne yɛlɛ ka a yire yaga.

Karendie poɔ la ka a karembiiri a zeŋ kyɛ ka a karema a are ba nimitɔɔreŋ a kɔge a dankyini sɔgelaa, a karembie kaŋa arɛɛ dendeŋ a tēɛ o nu k'a karema meŋ tēɛ o nubiri a tɔgele a karembie na kaŋ tēɛ a o nu.

Foto die poɔ la ka nasalba a zeŋ ba zeŋɛɛ la kyɛ ka bamine meŋ a zeŋ kyaare tabolo ka kareta peɛle pa a tabolo zu bayi, dɔɔ ane pɔge eŋ arɛɛ dendeŋ a kyaare a banaŋ naŋ zeŋ, dɔɔ kaŋa meŋ gaa te zeŋɛɛ o yoŋ tabol kpoŋ kaŋa nimitɔɔreŋ kyɛ ka tugita a ba o lomboriŋ.

Tontonema mine banii la are ka bapoi a su kaayarɛɛ k'a yitaa kyɛ ka boŋyenaa a su o kaayarɛɛ kaa waa a toɔraa waa bonzeɛ, ba banaare vɔgele la zupili peɛle kyɛ ka banaare meŋ vɔgele zupili zeere.

Dɔɔ neŋkpoŋ kaŋa la pono dɔɔ-nyaŋaa kaŋa zu a dɔɔ neŋkpoŋ su la kpare pelaa a vɔgele zupili doɔ a pɛgele a zu poŋ monsini, o de la pɛmpelaa kaŋa pɔge a dɔɔ-nyaŋaa na zu onaŋ pono ka a dɔɔ-nyaŋaa seɛ kuri wogi bonsɔgelaa.

Pɔgeba yoŋtɛgɛ la a are a laŋ taa ka ba mine vɔgle kantɛrɛɛ zupili kyɛ ka ba mine a mare biiri ba puoriŋ kyɛ ka ba mine meŋ leɛ tuo baagere a le diikuri kyɛ ka ba mine meŋ a pɛgle a baagere.

Pogeba yaga yaga lɛɛ la ziŋ daa poɔŋ ka bamine perɛɛ bɛŋ kali ka bamine taa senkããbie ka bamine taa selmããne ka bamine taa zɔmma kyɛ a daa pogeba mine su la kparre zeree ka bamine su kparre peɛle daaŋ.

Kūū daɡa la a biŋ ka nasaleba a ŋmaaɡyili ba zaa sue bonsɔɡelɔ kyɛ ka ba mine kaŋ bayi yoŋ la a ba su bonsɔɡelɔ kaŋa sue bon na e doɔre ka kaŋa meŋ a su bon na e pelaa ba mine vɔɔlɛɛ zupile kyɛ ka kaŋ ɡbi dumo a kyaare pɔɔbɔ na zeŋ.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

Wogyɛre pɛmɛ koɔroo zie la ka wogyɛre mine yagle yagle boma eŋɛ kyɛ ka pɔɔ kaŋa tuo talaa ka saminɛ na maŋ be fufuwoore poɔ be a talaa poɔ kyɛ ka o pɛgle a mine a su kparewoge kyɛ ka pɔɔ kaŋa meŋ su kparedoɔ a leɛ o puore kyaari o.

Pɔɡebilii mine bayi la a zeŋ wiri zu kyɛ ka pɔɡelee kaŋa ane dɔɔlee kaŋa are teŋɛ poɔŋ a dɔɔlee are la wiri zu sɛŋ na a su kparpelaa a seɛ kurɡbɛŋmaara bonsɔɡelaa kyɛ ka a pɔɡelee meŋ are a wiri pare sɛŋ na.

Kyanse zu la ka noba bayoɔbo ennɛ ŋmenaa feteldiɡli bayi zeŋ la teɡɛ kyɛ ka bayi are banaare vɔɡele la zupile doɔre.

Lɔɔkpoŋ kpoŋ kaŋa la a tuo noɔmɔ yaga yaga lɛ a wa nyɛ asedɛnte ka dɔba bata a are a kaara a dɔɔ kaŋ vɔgle la kpogli k,o waa bonzeɛ kyɛ ka ba bayi are kyɛ ka kaŋa a dɔɔ gyoŋgyoŋlengyo.

Bibilii bayi la a palla taa zuree kaŋa zeŋ la teŋɛ kyɛ ka kaŋa zeŋ dakogi zu a palla o tasoba zu o seɛ la gontonsɔglaa k,o tɔ peɛle peɛle.

Lammo kaŋa zie la ka noba laŋ yaɡayaɡa lɛ ka ba mine pɛɡele pɛne sɛɡre na be ka ba de kpaari eŋ taaboɔ eŋɛ ba yaɡa zie zaa kpɛlɛm vɔɡele la zupili kyɛ ka ba kyɛlɛɛ na ba vɔɡele kyɛ ka ba lantaa yaɡayaɡa lɛ ka a boma mine waa pelaa ka a mine waa sɔɡelɔ.

Nasaalba mine banuu la a be gaadin poɔ, dɔɔ ane pɔge. A pɔge sue kpare pelaa kyɛ seɛ toraza buluu, a bibiiri ŋmaa gyili ba la ka ba sɛlɛ felaaware, a bibiiri bayi eɛ dɔɔbilii ka bonyeni a e pɔɔlee.

Ngmenaa fintildigilii la ka dɔɔ kaŋa de boma ayi bon kpoŋ ane bonlee a kyaagire anee baateɛ moto baateɛ baateɛ mine dɔgle la taa kyɛ kaa dɔɔ su kpare nungmaara a seɛ kuri gbɛngmaara meŋ.

Kogi pelaa pelaa kpoŋ zomɔ zomɔ kaŋa la biŋ dikpoŋ kaŋa poɔ ka zukɔgere a dɔgele o zu kyɛ ka baagiri mine meŋ a biŋ a o lomboriŋ ka pɛnzeɛ kaŋa a be a baagi kaŋ poɔ.